hayssa misiliza bolla taas biittisho duuzay awazo gizsossa gidikko itiyophiya kawo dotor abiay geetettes dotor abi ayme dey be duunaza bolla be koshoza dhoqu istiza miishaza wothidi haasayisho dees

Haysa misilezan bola beetizay aze giza gidiko issi ade timatimeza qoodishene ishalishe de'es azas qoodize woyko azas ishalize gizaba gidiko zi lo'o muruta imana malako izape qase guye bagara githa mithay ka eqizaysi beetetes

Ha misileza ta xelishini tassi betishshe deizayi aze gikko miththa qommozappe issinozakko ha miththa qommozappe issinozi qase aze gikko miza manasi danidaiza qomozakko hesikka paappaya getetidi xesetesi ha tani beishshinikka iza hayithazi cililidi bettesi

Ha misileza bolla ta beyishin betizay axe gizysa gidiko gede haho bagara daro asati issipe detes ha bagara qase maatati issipe woykomeheta dhikiza maatati demban dolidi cilili lo'idi betosona

Ha missileza bolla tan be'zza wodde nuss goa' immizza miththa qomothappe issinaziki bethizay hessika onna gethethize giza gidikko appile gethethess ha appille gethethiza miththazi woykko nuni izza mitha mizayssa izzas ayppe methethiza appille miththa gethethes he aypezikka zoo' haythazikka cillilidi bethess.

Addezi ha misileza bolla miicidi ha eqqidi be'ishe dees. Aaza giddon eqqide gizaysa gidiko dono giddon eqqidees. Ha donozas haythazi cililo gidishin pudhozi qasse boothako. Ha donozappe gede baggara dumma dumma mithatinne barzafe miththati doosona.

hamishileza bolla beettizay aazay gididi ta biittin taas qonja giidi beettizay mithayfekko de mithayfekka aazas qoyezi gidayss gidikko metettanas qo7es hessika mango geetetti xeesettes mithazikka xulelidi beettes ayfezikka zoydi beettees

Ha misileza bolla ta xeellishin tana ufaysiza misiley beettees ha ufaysiza misilezikka aaze gizayssa gidikko nu dire gaammo asati goettiza katha qomotappe issintho bolla dizayssazakko hissika uutha geetetti xeeysete ha uuththazikka be moogotara issi bolla c'ililidi beettizayssi qonc'ekko.

Ha misileza bolla tha be7eshin beeththiza aazee gizeyssa gidikko issi inddeya eqqada dawus; issi inddeya be hupheza goozeththada woykko qasheththada aazi wothasu gizeyssa gidikko thukke ayfeza maxaashi dawus; thukkezi tha be7ishin haythazi cilil7idi beeththees; ayfezikka zo7idi beeththees.

hamsiloza bolla beettiza aazay gizayssa gidikko nu dere gaammo asati kaththas go7ettiza kaththa qomotappe hissinozakko hessika etha ollamethappe beettiza kaththako badala geetettizayssappe bettiis haytay bishin haythaza bolla deeza puushoti zo7y dibetishin hayththazi qasse cilil idibeetes

ha misileza bolla aazey bettizay gizayssa gidikko issi adde dizayssazi issi ceeygadezi mecishi dees ha ceeygadezi nam7u kushezan shiishsho ekkida zo7o mithayfe dees ha mithazikka tukke geetetti xeesettes

homi silozo bolla ta beeshin taas beettishe deezay aazay gizayssa gidikko bolla baggara asatoy xalala beettees gatase bagga qasse foloshitezanne issi issi bolla donoti doorettidi oykko shiiqidi deizayssi beettees he dunozikka uthaza mo7etettizayssadakko ha baggara qase saantey xaaxeti deizayssikka beettees

Ha misileza bolla nam7u asati uttida ha nam7u asatappe issozi aawa gidishin issineya qasse nayokko aazzi woththido gizayssa gidikko timatime be sinthen laalli woththida didetappe qass gede baggara timatime saaxine uttidayssikka keehippe beetteys.

ha misileza bolla taas beettizay aazey gizayssa gidikko tani xeellishin keehippe ufaysizayssenne maanas lo7iza kaththa qomotappe issinozakko haytay beishin taas bettes ayfezi beettes hissikka badala be bolchezara booththan deezayssi buncheto nayssi bettishe deees

homisilo zobollota biishin taas beittiza aaze gizayssa gidikko issinoya miicash de7oos ha nayakka kufe keeshezan aazi oykkadu gizayssa gidikko tukke ayfe maxaala keesheza punthada oykkadus gede boggara qasse tukkezi be haytharanne be hayfera suretidi deezayssi qonche gididi beetteys

pamsuloze bollabe ittize aaze gizayssa gidikko ichaachchu asati beettosonna ha ichaachchu asati kushen izi aazi oykkidaykka dees be kushen qasse mobayl oykkidayssi issinozi qasse be shantaza sukuzan bayidi izaappe gede baggara qasse dumma dmma shonkura masatizayssi bollala cililidi garsera melidayssi beettees

Ha misileze bolla beettizay aaziye gizayssa gidikko supo asati eqqidi mecishi deettes hawusupu asatikka be kushezan paapaaya ayfeza oykkida paapazi qasse izeta giddon issi wolqama paapazi buro ayfish deyzayssikka qonce gididi beettes

ha misilape ezgans beta esgana dandayida miishe aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati issife shagetiri zooletishe deettes aaze ooththido gizayssa gidikko mithappe haythiza duuthi ekkidi iza beyishenne iza zooretishe de eettes

hamisileza bolla muuzi ayfeti issi bolla doorettidi woykko shiiqidi deeizayssi beettes hamuuza ayfetikka indezappe qanxettidi issi bolla deezayssi qoncikko izappe qase gede baggara haythezikka beettes

Ha msileza bolla tay be'iza wode taas beettiza aazey gizoyssa gidikko issi addey be kusheza piddisidi eqqi dees haaddezas issi kushezan kushe saatey dees izappe qasse gade baggara asati shiiqidi eqqida hara baggara qasse mithati sipe de'ettes.

Ha misilese bollo taas beettishe deiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi miicishe de iis haaddiza pi gude guye baggara daro mithati oykko guutha mithati woykko maata maliza mithati deizayssi qoncekko addezas kushes kushenka maxaaqe uthayss oykkinayssi qoncekko.

Ha mishilezappetane beydi es gana dandayida miishati deettes ha mishatikka nam'u macati uttida ha nam7u macatappe issineyappe huhpheza zo'o goossera qachada dawus izetikka qas aaza mitha puuten uttido gizayssa gidikko abkado yetettiza mithaza giddon uttida

hayssa misileza tanen beishin taas beettise aazae gizayssa gidikko tukke ayfey waani pentizakkonne aazan pentizakkonne pentidi qasse waani qoletizakkonne iza bessishe diis a tuke ayfezi azan pentize gizayssa gidikko yabana geetettizayssaan pentishe izikka qasse aazara metettize gizayssa gidikko ba qela geetettiza kathazan metetes

Hayssa misileza ta xeeli shuntaas beettizaaze gizayssa gidikko oyddu addeti eqqida ha oyddu addeppe qasse issi addezi be kusheza ha malati shi dees izetappe gede guye baggara kashaza giddon puttoy buro gakkish deezayssi qance gididi beettees.

Hamishiliza bolla ta xeelishin taas beettishe aazey gizayssa gidikko asatapetishenne meecishe deizayssa bessees aaze oykkido gizayssa gidikko paapaaya geetettiza mitha ayfeza oykkidi qasse be giddonikka he paapaaya mithaza essidideettes paapaayeza maanas kushshen izati oykkidayssi qonca gididi beettees.

Ha misilizawullatani beidi esgana dandayiza miishe woykko rana dandayida miishe aazay gizayssa gidikko nam'u nayti hamettishi deettes nam'u naytappe gede boggaza qasse keshay keshettididees he keshaza gaathan qasse wuthay haytha melidayssinne daro haytati mela gididi beettizayssi qonco gididi beettees.

Misiloza tani esigidi xeelidi beshun taas beettiza dumma dumma kayshatinne cililidi ekkida muuze haythati beettosona hara baggara qasse issiade dizayssi be achche bessidi upheza bolla qasse qoofe woththidi koshezan muuze ayfe oykkidi dees.

Hayssa misiloza bollatani ezigidi xeelliza wodetas beettishe deezay aaze gizayssa gidikko asati hamotishe deezayssa bissees haasatappe qas gide baggara daro shonkoray haythaynne shonkora mithazi issipe deezayssa bissees

ha misileza bolla ta be7ishintas beettiza aze gizeysse gidikko doozatakko ha doozatikka kathatanne metoto naytanne metotizaytakko badalati oothati dumma dumma barzaafeti hara mitha galmati aadhdhidi adhdhidi issipe gididi de7oyssi qonce gididi beettees

Ha misiloze bolla tani be ishin taas lo7idi tana mama giza mitha qommoy dees ha mama giza mitha qommotappe issinozi awukado geetettes ha awkadosi nu bollas dumma duma nuus go7ay miza mithatappe issinozakko hessika awkadosas ayfey bettishi dees cilil idibeettees.

ha misileza bolla tani be7ishin tana maa maa giza mitha ayfetappe issinozakko beettizay hessika aazi geetettizee gizayssa gidikko paapaaya geetettes ha paapaayazas ayfey metettes ha paapaaya ayfeti issi bolla shiqidi de7izayssi kehippe tana ufayssishe de7ees

Ha misiloza bolla biittizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma katha qommotappe issina gidoyssa zuqa hessika muuze geetetti xeeysettees hamuzeikka aaho denbazan issi issi haythati cilila issi issi haythati qasse melidayssa gididibeettes

Ha missileza bolla ta xallishe dizaysi aaze giiko cillilo maatay ha baggara bettes gedde baggara qasse soho meddosa giddidayta caanidi jarkanezara asti canidi izzeta laggishe woyko hareta lagizays qoncce gididi bettes.

Ha misileza bolla ta xelishn tas betishe dizay aze gizaysa gidikon asat eqid detes ha asatappe issi indiya be naza ba'ada eqadus qase hara bagara issi adey utha tokishe woyko mogishe de'es.

Haysa misileza bolla ta be'ishn tas betizay aze gizaysa gidikon daro asat issippe shiqid eqidaysa beses . Daro asat azi zoretizo woykko azi hasa'zo gikon eretibeyna gido atin ta qopishn ist hasa'izaysa katathata woykko mithana worst ishalisanakkon iza hasa'ishe detes.

Misile bolla beetizaaro giddiko, issi aaye dizara eqqidaro. Ha aayikka miicashe, ba oosakka ba sharbetara goozittara dawuso. Aazi baadegizaysagiddiko, gaashe hayta woyko gaashe miitaza iza baada diza iza qonce gididi be'ettees.

Ha misilezappe tani be'idi ezgganawu danda'ida miishshey aaze gizayssa gidikko isso inde dizaara tuumoza ekkada kuntaalezappe ha kessashe de'awusse. Izakka kessada be'ashe de'awusse. Gede baggakka dumma dumma xeelli ekkiza miththatinne ksththa qommoti de'izayssi qoncceko.

Ha missileza bolla ta be'ishin tas dumma duma mishati betetes hesatappekka issi na dizayissi zo'o boratan hodishshe de'es izi hodishe dizayissi aze gizayissa gidikko badala putekko ha baggara cilildi bettes ha nazappe guye bagara miththati betizayissi qoncekko

Ha missile bola betizay aze gizaysa gidiko aho dembazan hezdu asati de'etes ha hedzu asatape nam'ati hokidi othishe de'etes aza othizo gizaysa gidiko yafaran toketiza tumoza harumishenne ishalisishe de'etes.

Ha misileza bolla ta beyishin tas betishe dizay azeysa gidikon nam'u asati detes ha nam'u asatappe issi adezi goyishin issi indiya qase gede bagara qaseka ziqi gada goyashe dizaysi qonce gidi betes katha gigonka eqida

Hayssa misileza bolla tani be'ishin taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko issi aaya miicashe de'awus aaze oykkadu gizayssa gidikko leehe ayfeza ha bessada iza kushshen oykkada de'awus ha leehe geetettiza kaaththazi yelidi yelidi yeggi woxxizayssa guussa

hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettiza aazey gizayssa gidikko issi adde dizayssi yuuriyaza kaththata giddon qolishe dees ha kathatikka bashkala woykko giste geetetti xeesetti ettes gede baggara qasse mithati issipfe deezayssi qonce gididibeettees

hayssa misileza bolla taybe ishi issi naa dizayssi woykko issado dizayssi alettidi yiishe dees aazi ooththidi woykko aazi baylo gizayssa gidikko muuze bancha geetettizayssaza tookkidi yihees ha tookkidi izi yisayssazi awa fiza gidayssakko qanxidi izi muuzezi kaxo nayssa izi kaxana mala qanxidi efishe deees

ha misileza bolla ta beyishin issi inde dizaara ena be afilazara mayettada miicada eqqadus aazi ootha sheqadu gizayssa gidikko ooso miishe woykko akafa geetettizayssaza be zokko bolla oykkada ha eqqada beyawus

Ha misileze bolla doabe7i shintas beettizay aazaya gizayssa gidikko issi aade dizayssi nam7u boodazan gadeza woykko biittaza goyshi dees ha nam7u boodatikka issinozi bulla gidishin issinozi karethakko ha karethaziska kaccezi sekayssazappe gitizayssi beettees.

Ha misileza bollatani ezgiza wode oykko izigidi xeellizo wode taas bettisho dezay issi adde dizayssi daro asatappe biitta bookkisho diis biittaza woykko ollak isisho dey iza achchen qasse shufora qashetida issi demba biittazi bettes hara asatikka ekitibeshon qonca gididi dees.

ho misileza bollo beettishu deizoy auzizo gizayssa gidikko heedzdzu asati beettosunna a heedzdzu asatappe issinozina gidishin dhanam7ati qasse yelagetakku aaz oothizo gizayssa gidikko gaasheza cakidinne kushen dankidi oy kishe degeettes

ha misiloso bollo tabeyshun taas bettisho deeza aaza dizayssa gidikko daro asati issi fisho eqidi eqqidayssa bessees adaro asatikka eqqidi issineti puteta oykkidi issineti qasse mithaza oykkidi hara baggara qasse mithara putera oykkidi gede isetti bishe dizayssa bessees

ha misileze bolla tani be'ishin beettizay aaze gizayssa gidikko mithata giddon asati issife gididi hamoti she deettes aaza ooththana hamotizo gizayssa gidikko mitha pooteta tokkana izetti eshede izayssi qonca gididi beettees mada issineti issinetti kushshen oy kidi bettizayssi keehippe beettees

hayssa misileza bolla bettishe de7izzay aazee gizayssa gidikko issi adde dizayssi nam7u booratan gade goyshe dees ha gadezi qasse biitta gidonishin shuchcha maliza gadeza goyishe de7izayssi qonce gedidi beettees izappe qasse gede baggara biittazi keehi zo7idi beettes

Ha misuloze bollo ta beyishintas beettishe deezay aaza gizayssa gidikko issi naa dayssi goyshe deesi hanazikka kushel xolqafe oykkidi boorata izi iza shocanagin boorati eleele hamettishe deezayssi qonceko.

Ha musileza bolla ta beishun taas beettishe deeizay aaziya gidayssa gidikko issi aaya micana gaada dawus izaska qoodhezani masqale dees haayakka aazi ooththazo gizayssa gidikko tukke ayfe zabe kushen ekkada izabe ashi dawus goye baggara qasse tukkezi ayfudinne xolil7idi ayfe zalanne haytha zara beettees

Hamsileza bolla ta bu7ishun beittisoy aazizo gizayssa gidikko nam7u asati beetti ettees ha nam7u asatappe issinoe maca gidishn issinezi adde gididi meechishe de7eettes aaze ooththizo gizayssa gidikko mozeza giddon eqqidi addezi mozeza duge poodishenne walezara izi walishe deees

nam7u asati guutha mithata giddon eqqidi deettes iziti aazi ooththozo gizayssa gidikko efetibenna ha nam7u asatappe gede goye baggazara qasse mitha ayfeti zeerettizasa woykko dolizasoyka beettes

issi naya dizaara woykko issi ne dizaara miicash de7awus kushshen qasse aaze oykka du gizayssa gidikko xililo woykko tunga tambo malizayssaza oykkara iza xeefashe deawus izaappe qasse gede guye baggazara wulay ibexittidi woykko deizayssi qonce gididi bettees

Hayssa misilosi bolla tabiyishin taas aazay beettiza gizayssa gidikko goshshanchati be kathaza tokkishenne yeggishe deettes issoti issoti ziqqi gidi yeggishin issoti qas eqidi yeggishin yafatettida bessezan izati yeggizayssi qoncekko.

Hayssa misileza bolla beettishi deezay aazay giseyssa gidikko heedzdzu boorati hamitishi deettes ha hedzdzu booatappe issi indeya qasse goye baggara izataka lo'kkada laaggish deees ha hedzdzu boratappe nam'atikka katetha gidishin giddon do'oyssi masarakko.

ha misileza bolla ta be7ishin aaho dembay dees ha aaho denbazan qasse kaththa qommotappe woykko katha nuni izaara kathidi mal7isin maanas go7iza mitha woykko maata qommoy dees ha maatazi tumo getetti xeeysettees tumozikka yafaran toketidi keehi lo7izayssi qonce gididi beetes

ha misileza bolla biittiza aaze gizayssa gidikko daro asati sipishikidi eqqidi mithafute oykkidi deettes ha daro asatikka gashe nayti aawati ayti gididi mithafutiza tokka nayfi shideezayssi qonce gididi beettes issetappe qasse guye baggarakka aaho mithati bettetes

Ha midileza bolla ta beyishin tas beti, ay aza gizaysa gidiko ha bagara melida maatati deetes Gede bagara wase duma duma shucha misatiza bitati deetes ha bittatanne maatata gidon qase doyzorey gelidi dees doyzoreza gidon qase issi addey dees.

Haysa misileza bolla ta be'iza wode tas betizay aze gizaysa gidikon daro Mitha qomoti gede aaho bagazara gidid issippe de'izaysi betes, he mithaza achan qase dumma dumma matati aduqid de'izaysika betes, gido atin ha dembazan guutha kathati buro dicishe de'izaysaka beses.

Hayissa siloza bolla beettishe doyizay aaze gizayssa gidikko nuus oge ooththizayssanne denba baassizayssakko hissi aazi geetettize gizayssa gidikko doyzoore geetettes ha doyzorezi bollara zo7i ekkidi izas tooti karethakko guye toozi gita gidish hinsetoozi gashekko.

Haysan misileza bollata beeshin beettiza aazee gizayssa gidikko aaho dembay beettees ha aaho dembazan dumma dumma biitta qommoti beettosonna issi baggara booththa biittay issi baggara qase katetha biittay beettes ha katetha biittaza doyzorezi baasidayssakko doyzorez gede baggarakka qasse baasishe deees

Ha addezi aazi haasayishe deezaysse gidikko eretona eqqidi ha be7ishe de7ees. Addezi qoobe woththidees. Addeza sinthen qasse iza koshoza dhoqu gaana mala ooththiza miishekka dees izappe gede guye baggara qasse doozoretizikka biittaza goyshe de7eettes.

Hayssa misidezabulata beishon tawas meettize aagiya gizayssa gidikko asati issipe deyidi eqqida issibeettees ha asatikka meecishenne istoyssara kush oyketi deida ssibeettees izappe qasse gede baggara dumma dumma oge ooththiza duyzorkki beyettetes.

Ha mishilezan taas beettisho deizay aazaya gizayssa gidikko issi adde dizayssi issi doyzorera giddon uttides he duyzorera giddon uttidadezas hubeza bolla qoofey dees ha duyzorezas sinthe bagga tooti gashshe gidishin goye bagga tooti qasse gitati ekkettes.

Ha misilezo bolla ta esigidi ceelishon taas beettishe deezay aazaa gidayssa gidikko aaho denbay beetteys ha aaho denbazi qasse katha biitta malees izan aadhdhidadhidi guutha shuchchatikka bettetees doyzorezikka gede baggara qasse goyshe dees.

Hayssa misileza bolla tay be ishin taas beettes aazaya gizaysse gidikko issiiindiya zo'o bolale gixada booththa caamma aaththada karetha shuuta bemay'ada ha meeca eqqadus izaappe gede zokko baggara qasse deezore dizay dideys.

Hayssa misilozo bolla ta beeshin taas beettisho deyza aaza gizayssa gidikko nam'u addetiida nam'u addeti qasse aaza oththo gizayssa gidikko badara pooteza haaththa ushshishe deettes aazan ushshizo gizayssa gidikko hayssa jeneretere woykko haaththa haaththay goggizasoppe mithata woykko kathata ushshiza miishazan woykko mashinazan ushshishe deettes.

hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko issi addey ogey ooththis woykko ogezan bishe dees ha addezikka aaze ooththiza gizayssa gidikko dozereza biddon uttidi ogeza bishe dees izappe kase gede baggan mithati eqqidayssi bettetes

Hayssa misilesa bolla biittizay aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi gaare ishushe deizayssi beettees a izi ishiza biittazi aazi masatizi gizayssa gidikko karetha woykko zo'o biitta masatees woykko shuchcha malizayssakko.

Komisuleza bolla ta beshin beettishe dezay aza egizeessa gidikko heedzdzu dozooreti biittaza woykko dembaza baasi shede ettes haa hedzdzu dozoreta giddonikka heedzdzu asati beetti ettes dozoreti be hupeza bolla qasse itiophiya bayndeleza qachidikka izara hametti shede ettes.

Amsuleza bolla ta beeshin beettiza aaza gizayssa gidikko daro asati shiiqidi eqqida hayza asatappeka issineti ba mobayleza be kesizay dees issinesi be kushi dimmides halati qasse giddonde iza mashinaza kushshen oykkishu deeettes.

Ha misileza bolla ta be'ishin tas betizay azee gikon nam'u asatako ha nam'u asatappe issiniya info gidishin issinozi qaseka addeko tani beyishin addezi kaathi issi madabarappe hara madabara shirred indiya qaseka izas oykada besawus.

Ha missileza ta xeellishin taasi beettizay aaze gizayssa gidikko hedzdzu macati beettetes ha hedzdzu macatappe qasse issi macara be silkeza beyashe dawus issi neya qasse gedeyzi aazi beyn erettenna goye baggara qasse booththatinne dumma dumma gelizaso woykko wulati beettosonna.

Ha misileza bolla tani be ishin taas qonce gididi ezgetida miishay weykko tani beyida miisha aaze gizayssa gidikko asati kaththati shiiqidayssappe yiidi shamishenn bayzishe de'ettes, ha kathayka booththara kamettidayssi dumma dumma katoneta giddon deizayssikka qonca gididi beettes.

amisiloza tawu xeelu shuntaws brittishe deizay aazay gizayssa gidikko nu dere gammo wogan meeththa woga besses ha meetha wogay issoy issoa batisishe deizayssa besses ishati micheyo batsishe deizayssa bessees ha baggara qasse pompazan haaththey uttides

Ha misileza ta xeellishun taas beettishe deezay aazey gizayssa gidikko. so asati issipe gidi katha miishe deettees. ha soo asatappe nayti nayo woykko indeyo mizishenne barsishe de'izayssi qonce gididi beettes. haassi meeththa woga zikkanu dege gaammo wogan de'izayssakko.

Ha mi silezatay ezigidi xeelishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko dum7a asati bayiidibeettes aazi baydo gizayssa gidikko katha kontalizan yeggidi bayidi bayide gede issife issi saaxinezappe hata saaxineza aadhdhisho de7eettes.

Haysso misilozo bollo beittiza aazoy gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi uttida aazas izit uttidakkonne gaasozikka ereto naagikkokka issi issi asati be sintezani polofitera qachi woththidi uttidayssi qonca gididi beettes izetappe issi addezi kallo oykkidi eqqides

Hayssa mi siloza bolla ta beeshin beettiza aazey gizayssa gidikko kaame eqqidayssa bissis he kaameza achchan qasse heedzdzu asati eqqida he eedzdzu asata ache nam7ati booththa shurazanashin qasse issineya xilil7o madas gede qasse wulaza achchazan issi adde dizayssi eqqidiha beyishe dees

ha misilza ta ezigidi xeelishin taas biretishe deezay aaze gizayssa gidikko oyddo asapi de7ettes ha oyddu asatappe issinay maca gidishin qase sekayte attumatakko haattumatappe nam7ati kume may7o may7da aazi oththuze gizayssa gidikko saaxinen kuttota woykko kutto caacu te malizayssaza ha efi ehishe dees

ha misileza bolla takishin tas bettishe de7izay aazee gizayssa gidikko issi adde dizayssi eqqidi dees ha addezas qasse hupheza bolla qoofey dees iza achchin daro booththara de7iza katha qommoti issi bolla sheqidi deizayssi beettes geede qasse sooza giddon asati daroykka shieqidi de7eettes

hayssa me sileza bolla deizay aaze gizayssa gidikko asati issipe shiiqidi eqqideettes ha asatappe qasse issi in deya be naaza ba7adadawus hijatappe qasse ha baggara booththa shurabe maydi addetti eqqidi beisho deettes

ha misileza bolla ta be7shin beettizay aaze gizayssa gidikko oyddu asati eqqidossona ha oyddu assatappe nam7ati karetha kume may7o mayda ha nam7ata kumetha may7o mayidatappe issinozi kutto caacuteta ha saxinezara issoy bollappe yeggishe dees izatappe qasse gede baggarakka daro mithati garsera beettishe dizayssi qonceko

ha msilizan tay esgana dandayidi be ishe dizay aazay gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi dubbusha mala uttida haddenbazani izeti aazas shiiqi uttidakkonne eretonna aggidakkoka izeti kathas shiiqidayssi qonca gididi beettees

hamisileza tani esgidi xeelishin taas beettiza aze gizayssa gidikko daro asati isipe shiqidi deezayssa bessees daro asatikka katha shiiqida sooppe iidi kathaza kessishinne kathaza ba ishe deettes ha kathazikka be kontalezen aadhdhidi deezayssi qoncekko

hamusilize bolla daesu elishuntas beettiza aaza gidayssa gidikko kaththati izan shiiqiza sohokko kaththati iza shiiqin asati izaappe ekkizayssan izaappe shammiza bessakko fakathazikka aas geetettin erettibe nayssi bolla kontalizan aadhidi kameretidi dees

ha misileza bolla tabeishin dumma dumma mithappe woykko mixa muurtappe nu demmiza katha qommoti deettes a katha qommotikka muuzeti burtukaneti lo7ometi dumma dumma ttimatimeti beettosonna hara kathatikka gidin be saaxineza gidin cugan cugan uttidi issi bolla koorettidi deettes

Hayisa misileza bollan betiza aze gidaysa gidiko issi adey dizaysati eqidi des azi othishe gizaysa gidiko badala eqawun poqishe dees eqawan melini izo qaseka poqidi kesishe dees

Ha misileza bolla ta beyishin beetizay aaze gizaysa gidiko issi addey beetees. Issi addey be parata laagishe dees. Aazan laagize gizaysa gidiko,gaashe uttulaza giddo gede laagishe dees. Gede baggara gaashe uttulan keexetida keethada gizaytika beetetees.

Ha missileza ta xelashshin tas betishe dizay aze gizayissa gidikko issi adey dizayissi eqidi ha be'es ha adezikka zo'o shurabe mayidi zo'o qofe woththides harati qase gashsheza cakishshe de'etes gede bagara nam'u asati eqidi be'etes

Hayissa misilezza bolla betizayi azee Gizayissa gidikko ,daro mata qommoti de'etes.haa mata qommotinne kaththa qommoti issippe gididi deetes.gede bagara qase uththayi detees,tuketti detees, dumma dumma miththati detees.miththata gaththanni issi woliqama miththi adhdhi adhdhi eqidayissa qoncce gididi betees.

Ha misilazakka keehidi woykko ezgidi be7ido wode thas beeththishe dizay aazee gizayssa gidikko heezzu asathii ziqqi gidi ooththishe deeththes;aazee ooththishe de7izoy gizayssa gidikko baadhdho miththatha woykko baadhdhoza giddon ayfeza maxishe deeththes;ha ayfezikka haysththazikka cilil7i giidi beeththees.

hayssa misileza tani keeh ezigishn tas betishe de'zay aze gizayssa gidikko katha qomotappe issinozakko hessika badala geeteti xeeysetes, ha badalazaska ayfezi keehidi iza bollan de'iza pashozikka qase karetha gididi dizayssa bessees, izaska malazi qasse ciishsha medho woykko cililo gididi betizayssi qoncekko.

ha musuluza bolla ta beishin taas beettizay aaziya gidayssa gidikko daro asati issi kaththaza giddon ardhedi hamotishe deettes ha kaththazikka aazi geetettiza gidayssa gidikko giste geetetti xeesettes izatappe gede baggara qasse guuth dhoqe ekkiza sohoy beettes

ha misilleza bolla beittizay aze gizayssa gidikko nuni kaththa qommo metettiza woykko metettiza katha qommotappe issinozakko he kaththazikka azi geetettiza gizaysa gidikko banga geetetti xeysettees ha banggayikka buro melonayssikka izayta giddon adhdhidi adhdhidi melidayssikka beettishin ubbayssaza ta be'ishshin meli beyna buro guuththu gam'idi melanaw dees

Ha misileza bolla tani keehi ezgidi be'ishin taas aaza aazate beetize gizayssa gidikko issi addey geeman beettes izappe qasse aaho dembazan cilil'o maatati deettees cilil'o maatatappe qasse gede baggaranne haa baggara badalati cilil'idi lo'idi de'izayssi qonccekko.

hoyssa musilize bollatan beishhin taas qonce gididu beettizay aazi gizayssa gidikko dumma dumma kaththa qomotappe issinuzakko hessika mithappe beettiza kathazakko mozze geetettis eyssete ha7i ahu dembadan ta beishin yafaran toketidayssikka hippe beettishe diyees

Ha misiloza bollatay be ishintas beettisho deezay aaziy gizayssa gidikko nam7u addetinne issi indeya eqqidettes ha nam'u addetappenne issi indeya qasse bena be sharbezala goozettada de'awus aazey oykkadu gizayssa gidikko uuththaza oykkaduus uuthazikka keehi lo'idinne gedeppe izata zokko baggara beettosonna

Hassa misilezapa beshin beettishi deeza aaze gizayssa gidikko cilila maatati poykko mitha puoteti boro diccishi deezayssa bessees ha mitha putetappe qasse gede baggara dumma dumma badala guuthara diccishi deetes he badalazappe qasse gede baggara daro mithatikka issife cilel'idi beettizayssi qoncekko.

Badalay mishileza bolla beettees ha badalazikka haythazi cilil idibeettes ayfezikka pudhidayssas woykko zo'o pudhan beettees izas qasse dishukkozinne hessa ayfeza bolla deyza dishukkozi keehippe duge ziqqi giidi beettees badala ta gaassen dumma dumma maatatikka cilil idibeettossonna.

Ba misileza bolla ta isigidi beishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko bissiyade woykko cimidadey ha beishe dees ha caalida woykko cimidadezi suphezikka bo'akko izi kushen aaze oykkida gizayssa gidikko iza kooshshesa dhoqu histiza miisha oykkides izappe gede guye baggara qasse dumma dumma ciisha kathati deettes aazye gizayssa gidikko giste geetettettes

hassa misileze bollota xellishinn beettiza aazey gidayssa gidikko mithati aadhdhi diyadhidi dish kirid eqqiday mettes hessape qase tumu haythati cilil idi beettes gide baggara daro mithati aadhdhi diadhidi issi cugan eqqidaysi beettes he mithatikka mangota woykko abko adduti isipe deettes

awunsiloza ta xeelishin beettisho diizay aaze giyayssa gidikko issi aaya dizaara eqqadus he ayakka koodhezan aazey aaththadu masqalay aththadus aaza giddun eqadu gizayssa gidikko buro gakkiza gisteza giddun eqqada haa be ashe de7awus hagistezappe issi gistekka dhoqu gidi beettizayssi qoncekko

ha misileza bollo ta beishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko dumma dumma pute qommota tukkishenne izan eqqish hiziti deidayssi beettes izitappe qasse gede guye baggara gita mithati beshin qorqoron kaxxettida keeththati nam7ati beettettes

ha misileza bolla ta be'ishen taas beettiza deeiza yaze gisa issikdiko daro asati issi dembazan eqqida ha daro asatas ubbaisataska qoodheza bolla dunguzayeegettididi woykko qashetididees ubbataska hupheza bolla qasse qoofe dees goye baggara qasse katha qommotappe badala geetettizayssas cillil idibeettes

Ha misileza bolla beettishe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzi asati ekkidi be isho deettes hayedzdzu asatappe issin deya bena gulantada de7awos izea izeta achchin qasse uutha geetettiza katha qommozikka beettizayssi qoncekko

Hayssa misileza bolla beetteza azaya gidayssa gidikko daro maatati hissippe celili beettosona ba matatikka denbaza heeran keehi lo7izayssazanne ufaysiza soozan beettosona izetappe qas gede baggara daro mithati bochcheza bolla woykko zumaza bolla deettes

Ha misileza bolla beettiza aazuy gizoyssa gidikko kaththa qomotappe issinuzakof ha kaththa qomotappe issinezi giste geetetti xeesettees ha gistezikka tay beshin keehi lo7idayssanne shalettidayssa malees medhozikka celelidi beettees gede baggada qasse dumma dumma dhoqa bessatinne zumati beettosonna.

Nam'u asati misileza bolla eqqidi aaze ooththizo gizayssa gidikko gashshe bukkishe deettes agashshezakka bukki haggidi iza gafesi ayfesappe shagettana mala dharko bolla yeggishe de'ettes mitha ka iseti oykkizayssi keehippe beettees.

hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi eqqidi dees he issi adde dizayssazi qase aaze ooththishe deze haaththiza zarifhe dees he haaththizappe gede bagga qasse celilidi beettiza tuumu haythati deeyeettes

ha misidezappetaybeedi ezgana woykko etana dandayiza miisheyaaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi be hupheza bolla qoofeza woththidi ayfeza bolla qasse mana xele gizayssaza woththidi badala mithay oykkidi dees habadalaykka nuus kathatethan godhettizayssa gididi xillidhidi beettes

Haysan misiloza bolla beettiza aazoy gizayssa gidikko moze mithati woykko moze haychati beettetes mozetappe izatappe giddora qasse gede dalgawugey efizayssi beetteys ha dalgawugezikka zoyidi beettizayssakko mozetikka buro gakkishenne izatas pudhdhozi boottidi beettizayssakko.

Ha misiluza bolla tay biishon taas beettizay aziyo gizaysse gidikko katha qommotappe issi nozakko hessika banga geetetti xeeysettees ha bangazikka nam'u qommoon beettishi dees issi baggan deezayssi cilili beettishin issi baggan deeza bangaz qass melidi beettees.

ha misilez bolla ta beishuntas beettizay aazoy gidoyssa gidikko daro asati be hupheza bolla qoofe woththidayti deettes ha qoofe woththidayssatappe gede baggara qasse daro mithati beettiettis ha baggara qasse katha qommutappe issino gidoyssi banga geetetti xeesettizeyssati beettees

hayssa misiliza bolla sgidibeshin dumma dumma katha qommoti geissipe deezayssi qoncekko ta iza bolla beshin buro tukkey dolidi boykko diccizayssa bessees mouze gede baggara deezayssa bessees uuthay ha baggara be karshara diizayssa bissees

komusileso bolla tabeushun beettisho deizay aazu gidoyssa gidikko bissi adu dizayssi eqqididees aaddezikka kaththata giddon woykko dumma dumma kaththati zeeretidicilil7id beettizayta giddon dees ha kathatikka yafadan toketidaytakko izetikka baaldhutanne balalati buro dicchisho deezayssa bissis

Hoyssa mishiloza bollata beeshin asati gede yafaran hamettishi deezayssi qonce gididi beettes hasatikka dumma dumma kathata giddon hamitettes ha kathatikka badalati mozeti dumma dumma cilili ettiza kathati beettetes izatappe qass gede baggara adhiriyadhidi mithatikko eqqidayssi qonce gididi deees.

Ha misileza bolla ta be'iza wode tas betishe dizay aze gizaysa gidikon daro asat issipe gidid shiqid eqida . Izzetappe isinet issineti be hu'eza bolla qope wothid be kushezaka idimid eqidayt ha beyishe detes.

Ha misileza taani xelliza wode tas beetishe dizayssi aze gidikko nam'u asatti akapara biittaza pachchishe de'ettes biittaza azas pachchizo gizayssa gidikko issi puutte dizara woykko miiththa puute dizara iitona mala iishalisishe de'ettes

Ha misile bolla betizayisi aze giyaba gidiko daro mitha qomoyi issippe gididi wora medhidi de,etes ha mitha qomotappe isoyi xidati betosona hara hara irxatinne hara mithatika betosona

Ha missileza bolan ta be'ashe tas betishe dizay aze gizaysa gidiko asati utidinne eqidine de'izaysa beses ha utidi de'iza asati azi othizo gizaysa gidiko pute tuke puteta ishalisishenne lo'atishe de'izaysi kehipe betes.

homu siloze bolla ta beishu beettiza oyddu addeti eqqida oyddu addetappe issi addezi kusheni waraqatamas malizayssa okkides isetappe qase issi addezi be kushe dhoqu histi dees gido attin izetappe gede guye baggara qasse bulat ekkiza aaho mithati issipe eqkidayssi keehi pe bettishe deees

Ha mssilozappe tani beyidi esgana dandayida miishati deettes aazey gizayssa gidikko daro woykko aho mithati gede guye baggara deettes gido attin addezi eqqidi nam7u kushsheza issipe giigissidi ha beyishe dees addezikka zo7o shuurabe may dees.

fammisilezatani keehi hesgidi be ishuntas bettisho deezay aaziye gizayssa gidikko issi adde dizayssi de achche doydi mitha puotayo tokkishenne izo ishalisisho dees ha mitha pootaya aazi geetettazu gizayssa gidikko tokke mitha foote geetetta elettawus

hayssa denbazan woykko dumma dumma cililoo sohoti beettosona ha cililo sohoti issoy issappe bollakkedi ziqqi giidi gede ha gidi deezayti qonce gidi beetes dis hayti mithata sunthay aazay geetettizayssa gidikko sunthazi eretibenna

ha misiloza bolla ta beeshin beettida aaza gizayssa gidikko issi muushura malizaara beettawus mushura malizaara aazi ooththasu gizayssa gidikko mitha fuutesa xaasazan yeggada tokkashi dawus izaapeqade guye baggara aaho mithatinne dumma dumma kaameti bandelati beettosunna

hamusileze bollata beeshin beettisho deizay aaza gizayssa gidikko daro aasati dubbusha shiiqidi uttidayssa bessees dumma dumma cimati issife shiiqidi kalloza be sinsenkka woththidi be kushenka oykkidi dizayssa bessishi dees izatappe gas gede baggara aaho mitha qommotikka deezayssi kehippe beetees.

hamisiliza bolla beettizay aaze gidaysso gidikko daro asati mitha giddore hamottisho deettes ha asatikka woraza giddore ahu hamottiza gidayssi gidikko eretibenna izetappe qasse gede baggara aho mithatinne aaho worati deeizayssi qonce gididi cilildi beettizayssi qoncekko

hayssa misileza bolla tay beyizay aazey gizayssa gidikko daro cima woykko yelaga asati issife gididi eqqidi deettes ha asatikka aazas uttido dubbushan fiiqidin uttidayssi qonce gididibeettes issi issinetiizetappe qasse kushen kallo ekkidi deettes

Hamusilozata xeelishin aaho denbazan daro asati shiiqidi deedayssa bessees ha aaho denbazan asati shiiqidi uttidi mithata tukkizaytinne puoteta ishal ishalsizayti kepebettees giddo gido attin gede guye baggazara issi asati asati eqqidi deidi issi asati qasse uttidi deedayssa bessishe deees

Ha misileza bollo taas peettishe deezay aaze gizayssa gidikko asati cugan cugan uttidi mithayo lo'aathishe dees he mithay aka aaze getettas gizayssa gidikko tukke puutoyekko hahano bagga hedzdzu asati isalisi shi gedo baggan qasse daro asati ishalisi she deetes gido attin izata qase hara baggara be ayfeza bolla miishaza woykko mashinaza wothidi izata misile densishe dees.

Hamisulozata xeellizo wodu taas beettizay aazey gidayssa gidikko daro mithati woykko worati aaho biittazan woykko aaho bessazan issipe gididi deizayssi beettees gide baggara qasse dumma dumma boshetinne dumma dumma dhoqa zumati issife gididi babisizasooti deizayssi beettees.

Haysa mishiloza bolla biittiza aaazey gizayssa gidikko daro micthati oykko wolqama mithati issipe gididi ekkidi deizayssa bessees hamithata qommay eroto naqagppokka hizetappe issineti isineti le7e gidishin issineti issineti qasse ordekko

misileze bolla beettiza wode aaza azatey beettizay gizayssa gidikko asati sipe shiqidi uttidi deettes ha asati qasse aaza tamarzoo gizayssa gidikko nam7u asati uttidi izata tamarsishe deettes aazi tamarsi zogizayssa gidikko mithay waani ayfizaakkonne waani ishalettizaakko iza tamarsishenne tamarishe deettes

Pamusileze bolla aazuz beettizay gizayssa gidikko daro asati toora hamettisho deettees ha toora hamettiza asata achchin qasse kaamezi yafaran eqqidayssi qonco gididi betees izatappe gede guye baggar qasse walqama mithati deezayssikka bettes we deees.

Ha misileza bolla ta beeshintas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko issiyaddey be ayfeza bolla manaxele woththidi miicana gidibe achche bessishe dees yadde zi qasse aaze woththize gizayssa gidikko tukkefuutayo tukkishe deees tokkeykka izi lo7ana malanne izi keehi lo7omoota immana mala ishali shishe deees

daro asati issipee shiiqidi issi denba bessazani be meheza maata mizisfhenne dhiikkishe de7ettes hame hezikka miizatinne maarata boorata ussata gididi de7ettes izatappe gede baggara qasse gita maatatikka eqqidi deettes

Dumma dumma kaththa qommoti bettosona. Haththa pommoti miththa bollappe betizayttakko. Izeti bollara suretizaytakko lemissos muzeti, mangot, timatimeti issi bolla gididi bettosona.

Hayssa missile bolla betizay aze gizayssa gidikko dumma dumma kaththappe woyko miththappe betiza kaththati dettes kaththa woyko miththape betiza kaththa gidoppe doonoti karoteti dumma dumma xaxetiza sanththati bettosona.

Ta missileze bolla ta beishin beettishe diizay aaze gizayssa gidikko kathati suretidi deettes woykko mithappe nuni katha gidi miza mitha ayfeti deettes hessatikka muzeti paapaayati abukaduti dumma dumma timatimetinne haratikka issi bolla dizayssi qonce gididi beettees.

Ha msileza bolla tabuhishin dumma dumma katha qommotinne kathati beettosunna ba kaththatikka awappe beettido gidayssa gidikko mithappe beettiza mooruta takko izetikka karoteti timatimeti paapaayati dumma dumma katha qommoti issife gidii deettes.

hayssa misileza bolla beetti shetas deyzay aazoy gizayssa gidikko nam7u hayti ooththe shedeettes a woykko tokkishe deettes aazoy ooththizo gizayssa gidikko saantha woykko tashe geetettizayssaza tokkidi iza ishalisi shede ettes

Ha misiliza bolla biittizay aazuye gizayssa gidikko daro katha ayfeti issife shiqiri deezayssa bessis timatimeti ma dumma awukaduti mangoti tuumotinne saansati hara hadatikka issi bolla shiqidi bajettiza soo bessishi deees.

Kamusileze bolla beittizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma katha izazanmimizayssinne kathati shiqidi de'ettes hayssati kaaaze gizhayssa gidikko bambade ayfe geetet deettes ha baggara qasse moogoti woykko tuuma moogoti isipe deishe deettes.

Ha misileza bolla biittiza aazey gizayssa gidikko nam'u addeti ekkidayssi beetteys ha nam'u addetappe qasse gede baggara dumma dumma mithappe beettiza katha qommoti beettetes ha katha qommotikka muuzeti dumma dumma shunkurteti lo'ometi dumma dumma abkadoti gididi issi bolla suureti diridayssi keheppe beettes.

pamisuliza bolla biittizo aaze gizaysso gidikko dumma dumma mithapfe beettiza kaththa qommoti beettosonna ha kaththa qommotikka timatimeti dumma dumma paapaayeti dumma dumma muuzetinne harati zo7otara dizaytikka issife saaxineza giddon deizayssi qonco gididi bettees

Ha misiliza bolla tani beishin taas beettiza aaza gizayssa gidikko mithappe maxettida ayfey nuus go'a immana dandayiza mithappe maxetida nuni katha mizayssakko hessika abukadu ayfe geetettizayssazakko issi bolla shiqdi deizay.

komisilozo bolla beettiza dumma dumma mithappe beettiza katha ayfeti deettees izetikka oonante gizayssa gidikko mango ayfeti muuze ayfeti dumma dumma paapaayati dumma dumma ushshati beettettes ha mango ayfeti maanas keehi injettidayssa gididi medhozarakka laamettidi beettosonna

Ha misiloze bolla ta biyiza wude taas beettiza aaze gidesse gidikko nuni mithappe demmiza quma qommotakko amithappe nu demmiza quma qommoti nam'ansha getettes izatas uthay metetizayssanne ayfe metetizayssa gidiidin ha'i santhey haythey metetes hayssa qase kaarotizaz uthay woykko ducazi meetetetes.

Homisuleza bollau ta beishon taas bettisho deiza aaze gilayssa gidikko asati issipe daro asati shiqidi deiza bessa bessees hessafe qasseara baggara issi sohon loome ayfe shiishidi asati iza be ishe deettes issi addez eqqizi be kushe moobayleza be ishe deees.

Ham misile liza bollo tani beyiza wodi haytaas qonje gididi beettiza dumma dumma kaththati sipe shiiqidayssa woykko katha shiqo geesettidi bessizaso izi bessishe deys hessika giyama malizayssa giddon asati shammishinne bayzishe deegettes.

hamisiloza ta xeellishin taas qonce gididi beettizay aaziza gizayssa gidikko asati bayzizishenne shammishe uttidinne eqqidi deizayssi beettes zaazi shammizo gizayssa gidikko dumma dumma katha qommota leemisos donoti kontalen dizayssa timmatimetikka micete dizayssa ta beishin qonce gididi beettees

Ha misileza bolla ta ezigada ta xellishin bettishe de'izay azee gizaysa gidikko daro asati eqidi issoy issara beettishe de'ettes hara bagara qase issi adde dizaysi tukke ishalisishen e izzi achchi bitta sgishishe de'izaysi qonc'ekko.

Ha misileza bolla issi nay dizara eqada ha beyashe dawus .he nayska qodhezan masqaley betes .hara bagara qase kushen ciisha oykada de'awus ha cishazika bootha pudho pudhidays haythazika cilil'o gididays betishe de'es.

Haysa misilezappe tani be'ada ezganas woyko be'ada eranas danda'iza miishi aaze gizaysa gidiko,issi addey dizaysi maththati nuus immiza muuruta eesishe de'ees. Izi eesishe de'izaysi ililo woyko eesa geeteti xeysetees.

Ha Missileza Tani Be'ishin Tas Betizay Aze Gizaysa Gidiko Essi Na'iya Miccada Dawus He Na'iyaka Qasika pudheza Nam'u Gosizara Qaccada Na'iyaka Azi Oykade Gizaysa Gidiko chilil'o chishaza oykada phudhizaysaza oykada mihashe eqadus

Ha missileza bolan ta be'ishe betizay aze gizaysa gidiko daro mac'ati woyko ichachu mac'ati issi xelin betiza mitata woyko puteza gidon kesheza ba'idi hamutishe de'etes cilili betiza putezi tuke geteti xesetes.

Ha misileza bolla ta beyishin tas betizay aaze gizaysa gidikon cora asati issippe gidida maran woyko cugan woyko yafaran eqida , ha naytika be sinthezan izi aazi wothidakoka eretibeyina katha gidon dumma dumma hara ba gido madabarara izeti oykidaysinne bitan de'idaysi qonceko gidid betes

Ha misileza bola betizayi aze gizayisa gidikko issi macca dizara eqada dawusi aze wopheza bola woththadus ba hupheza qachchada woyikko gozetada eqadusi kareetha gosera hara baggara qase ba kushsheni cishshza oyikada lo oudhdhi pudhdhda cililo hayithayi dizayisa oyikkada eza beyashe deawusi

Haa misilezzanni taa be'ishshinn betizayi azee gikko hani bagara shochchati de'etes. gede bagara qase dumma dumma asati industrial farming getettiza woyikko industre goshshanni goyizza bitazza issippe oththishshe detees.asati bolla kehiddi woyikko biratazza bolla keziddi izza loyiththishshe dizayiss qonccekko.

Haysa misilexa bolla ta beyisjin issi adey dizzysi gede mithe bolla aufe oykides he mithayaka azi getetaze gizaysa gidiko nus go'a imizaysa ne nuni izo miza Mitha qomoko hinaka mango geteta xeygetaws mangoyka ayfezi zo'o gidishi haythaska cililidi beetes

Issinno dizaara eqqada dawus;aazee oothashu dazu gizayssa gidikko ciishsha puudheza oykkaza iza be7she de7awus;naa7akka issi mala maayo woykko mule mayo mayada ba huuphezaka issi baggara woykko guye baggara goozethada zo7o kul7izaciisshtha oykkada iza be7ashee de7awus.

Hayisa misileza bollan ta be'ishin tas betizays aze gidaysa gidiko bollara biratan kexetida kethay betes garisara qase cililoti betes cililoti hayithay cililotishin qasika ulozi zo'oko hayis aze gidaysa gidiko cisha getetes

Hoyssa misilezo bolla ta xellishin beettizay aazey gidayssadikko issi maca dizaara eqqada miicada ha beyawus ha macaekka cilil'o shura bemayados kushen qasse cilil'o ciishsha haythe dizayssanne zo'o pudhdho dizayssa ciishshaza oykkada ha miicashi dawus izappe gedu guye baggara daro ciishshatikka deeettees.

ha misileza bolla tani beyishin goshsha denbaybeettidis ha goshsha dembazan qasse nam7u addeti eqqida nam7u adetappe issiyades ziqi giidi gohshenne ooththishe dees issinozi qasse eqqidi dees aadhdhidadhidikka ha biittazan shuchchati de7eettiis

hamisiloza bolla beettiza hazoy gizayssa gidikko issi zo7o biitka dizayssi beettes haazo7o biittazan mithati qolettidi oyddu karetha mithati deettes qasse izeta giddo ciishshati cilidi cilidi beettizayssi qonce gididi deees

Ha misiliza ta xeelishin beettishe aze gida issa gidikko gede ahora asatinne meehe diza issi beettes. Gede hahozarakka mithati diza issi beettes. Gidoattin ha mata denbazon qasse aykko misheykka doontay issi bessiza katha demba woykko katha biitta gidida issa bessishe dees.

Hayssa misileza bolla tay beishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko hude baggara booththa bushe dees ha bootha busheza bolla dumma dummo cililo maatati duulidayssi beettees qasse ha dembazane yafaran gede biza shuchcha mal'iza mithati issippe de'ettes

Amisilosa bolla ta beshoni issi maca dizaara be huldheza goozettada de'awus ha macasakka aazi uthasu gizayssa gidikko iishshaza oykkada haythazi cillelo gidoy ciiishshazanne pudhozi tooce medho gidoyssaza oykkada iza beyashsho de'awus

Hayssa misiliza bollata biishin taas beettishe deezay aazey gishayssa gidikko daro ciishshati sipe gidideettees ha ciishshata giddoro qass gede ogey aaho weykko dalga oge bidayssikka beettishe dees ha ciishshati zo'o pudho pudhidayssikka qonce gididi beettees.

Hayssa misilizappe tani beyidi erana dandayida minishe aaziya gizayssa gidikko asati issipe shuriqi deezayssa bessees aazi ooththizo gizayssa gidikko goshsha goyishe deettes katha goyidi tokkishenne zeerishe deettes gade baggara qasse daro mithatikka izata achchin bettizayssi qoncekko

Hamisileza bolla taybe ishin macati deettes ha macatappe nam7u macati keehi ufayettishenne mecishe deezayssi geesh gididibeettes ha macatikka aazwotho gizayssa gidikko xililo haytha dizayssi booththa pudho dizayssa ciishaza qachide oykkidi diza be ishe deettes

Hayssa mishiluzappetane baidi esgano dandayida miishati deettees mithay beettees issiyadey beettees ha mithaykka nuus go7ay miza mithako nuni izas ayfe maanas dandayiza mithako hessika aasi geetettize mango geetetti ceeyssittees

ha misileza tani beeshin keehi ufaysizayssanne lo7izayssakko izzika aazi geetettiza gizayssa gidikko ciisha geetettes ha ciishshazappe qasse pudhuz kanche bollara zo7o giidi garseda qasse bel7unda giidayssi qanca gididi beettes

fayssa misileza bolla ta beeshin beettiza aaze gizayssa gidikko issi nay be sinxin ciishsha wothoyssa bissis he ciishshazaka pudhozi zo7onne booththa gidishin bollan qas booththa ogezanka baarezan issi ase dizayssi a cililo ciishshaza ekki fishe deizayssi qoncekko

Hamisiloza bolla ta beeshin beettishe deizay aaze gidayssa gidikko daro asati issife gididi ooso ooththishe deyza izetappe baggati ziqqi gidi tokkishenne zerishe deettes baggati qasse mithaza oykkidi eqqida aaze tokkizo gidayssa gidikko eettibenna goshsha biittazan ijati deizayssi qoncekko

ha misiloza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko dumma dumma tukketi gede baggara deettes ha tuketappe kase ha baggara keesheti woykko kofati dadettidi uttidayssi beettes izatappe as qasehara baggara dumma dumma shuchchatikka uttoysi deyettes

hayssa misiliza bolla tani beeshin issi naya dizaara miicashi de'awus waana miicaso gizayssa gidikko be ufayssaza qoncisashe kushen ciishshaza oykkada ha be kushera tanikke hippe galatays woykko tani ufayetays gaada malata bissash de;awus.

Hayssa misilisotani xeelliza wode issi naya be ayfesoza shiishshada aabyashe dawus hanayakka kusheni dumma dumma ciishshata oykkada oykqu pudhida ciishshata oykkada de'os ha ciishshaza haytchezikka cilillo gidishin ayfezikka zo'o pudhoqo deizay.

hayssa misileze bollatani be ishin taas beettisho deezay aazoy gizayssa gidikko gade baggara daro wolqama mithati issipe deezayssa bessees ize taathe achchin qasse doyzorezi xura kessidi ooththiho deezayssa bessees ha dembazanka qasse manu makathati yafaareti deezayssa bessees

ha musile bolla ta beyishin tas beettizey aazee gizayssa gidikko issi inddi dizaara eqada dawus be huphezakka zo7o shaashshara qachada kushen aazi idimmade gizayssa gidikko kontalen xaaxada ciishshaza oykkadus ciishshazikka woykko katha qomatappe issinoozi aazee gizayssa gidikko pudhishe deezayssi qonceko

Hamisoloza tani kehi esgidi xeelizo wodetas beettishe deeza raaze gizayssa gidikko dumma dumma kaththati zertizasonne mitha qomoti beettizayssa qonca gididi bessees ha mithatikka dembazan cilillonne cilillo gididi beettishin izeta giddora qasse gede aaho woykko dalga ogey efizayssa bessees.

ha misiliza bolla tanxeeliza wode issi geela7odizaara ha miicashinne ufayettashe be izaara qonce gidada dawus hade gela7oyakka aazi oykka dugizayssa gidikko ciishsheza oykkada ha beashsh dawus ha ciishshezikka lo7oranne cilile rakko

ha aaho denbazan woykko aaho bissazan adidiadhidi asati deishe deettes asati aaze oththizo gizayssa gidikko biittaza goysho deettes giddo baggara qasse cilolo maataykka beettishe deees gede haaho baggara qasse mithati beettizayssi qoncekko

Ta misiloza bolla ta be7ishin taas beettishe deezay aazay gizayssa gidikko issi indeya mecashe dawus be huphezakka goozettada kushezan ciishsha woykkada pudhoza ciishshaza woykko xililo haytha dizayssaza idimmada heqqadaha be ashshe dawus izaappe gede guye baggara daro ciishshatikka deezayssi qonce gididi bettees.

Ha misilezan bolla ta be'ashe betshe dizay aze gidays gidiko daro asati issipe gididi shiqidi ha darotazap issi asati qasi hapaza oyikidays betes izatape qasi gede bagara bosheti eqida zumay betes

Ha missileza bolla asati eqqidi ha be'ishe dettes izetappe issi adezi ha matan eqqides gedde guye bagara dizayittikka osso mishshata oyikkidi woyikko hayissa zappatanne akkapata pudde bolla simissidi izeti oyikkidi ha ubbati xellishe dettes

Issi Adey dizaysi azi oothize gizaysa gidikon mithata gidoni eqidi be kusheza pude salo micid woosishenne be kushe pude bolla beyishe Desi. Izappe guye bagara qase daro mithati guke de'izaysi qonce gidid beetesi.

ha misulezo bollota bixeellushuntas beettizayt asati deettes ha asatappe issi addezi be kusheza bude salo micidi deeettes booththa shura bikkamaydes qoofekka woththides qasse hara baggara issi asati isporteza woykko iziti ooththike be hupeza qachidi deettes

hayssa musiloza bolla ta beeshin taas beettisho deezay aaza gizayssa gidikko paapaaya geetettiza mithazi beettees ha paapaayazi ta beeshin daro baapaayay yafaran tooketidi aypeza woykko moorota sanos immidayssi kahpe beettees gede baggara qasse izaafezi uyiza haaththa sohoy woykko haaththay izaappe kaeza bessay beettees

hayssa misilizatan xeellushon taas beittisho deezay aazoy gizaysse gidikko daro woorati issi haaththazachchin shiqidi deezayssi beettees issi haaththazi qasse bollara booththa gididi fiisezan goggisho woykko duge wodhdhisho dees hafisezikka eeli deiza haaththay qasse biittazan deezayssi qonce gididi beettees

Ha mishiliza bolla ta biidi esgana dandayida miishati aazay gizayssa gidikko asati issife shiiqidi eqqida ha asatappe nam7u macatikka sekayti qasse addere gishin be kish kushe idimmidi ubbaytikka eqqida izati aazas eqqidakkone eretibenna.

ha misileza xelelizo wode taas beettishe de7izay awazay gizayssa gidikko issi denba bittazan kaththay zeretiza beettay dees ha kaththay zerettiza beettazi yafaretidinne haaththay gogizayssa masatidi de7izayssi qoncekko.

Ha misileza bolla beettiza aazoy gizayssa gidikko shuchchara ginbettida ginbezi ogekko edi gede yafatan bidayssi dees izappe qasse bolla baggara aaho bochcheti deettes ha aho bochchaza bolla dishkon deeza mithati beettettes ha dishko meeza mithatappe gede boggara qasse biittay duge wodhdhisho deezayssi qonce gididibeetoes

Ha misileza bollon ta beyshin heedzdzu asati eqqida haedzdzu asatappe giddon eqqidara maca gidishin lanqin eqqidayssazi qasse addekko issi addezikka beupheza bolla qofe woththides izetappe kede guye baggara qasse abbay deees abbazappe bollara qasse shuchcha matatiza ahozikka beettees

ha msilezaa bolla ta beyishin issi addey be kushe bolla denthidi eqqides ha adezappe gede baggara muuzeti cugan cugan dolishe deettes addizi izan eqo issazikka biitta gidennashin shuchcha gidi masati malidi beettees

Ha missileza bolan ta be'ashe betizay aze gizaysa gidiko issi adey gede bola utides gede bagara qase miizati woyko boroqo miizati izi izetas kata imin izan Mana gidi be'ishe detes izetika be dirisazika de'oysi qonc'e gididi betes.

Hayssa misleza bolla beeththiza aazee giizeyssa gidikko so medoossathi issippe gididi eqqidayssenne ichchizaysse; ha so medossathikka oonantee giyyaba giikko:- ha meezathikka kareththathanne booththara wolakeththidazaytakko; izatappe ha baggaara qassi ililo maatay beeththees.

Ha demibazani tani biza Wode aze betizayisa gikko Soho meheti keholippe loishenne upayissishe deetesi ha Soho meheti demibazani hametishe deetesi giddoni atini izeta lagiza asati guye bagara dishini ha mehetikka kacezara gitatidi beteteesi izetika meheta mizata maratanne borata getetosona

Haysa mosileza bola betizay aze gizaysa gidiko dumma dumma Soho medosati betosona ha Soho medosatika dharshoti issipe gididi eqida ha dharshota kacezan asati izetas wodoro yegidi woyko qachidi detes ha bagara indetika kushera oykidayti betetes

Ha misulizo bollo tani ezigidi xielushon taas beettishe diizay aazaya gizayssa gidikko soome doosatakko a soome doosatikka nuus phuphile immizaytakko isetikka oona geetettizo gizayssa gidikko kutto geetettetes ha kuttotikka issi bolla shiqidi kathas masheto deeth aggetenna.

ha mu silezo bolla beettiza aaze gizassa gidikko soo medoosatinne asati sipe giridi deettes ha asati woykko daroti indeta woykko macata gidishin medoosati qasse harata geetetteettes izetikka soozachen ubbaykka eqqida

Ha misiloza bollo tay beshintas beettiza miishati aazay gidayssa gidikko soome doossati sipe dembazan maatamishe deettes ha soome doosatappe gede qasse dhoqa bollazan dumma dumma mithati beettosona ha mithatappe gede aaho baggan qasse bocheti ekkiza zumati beettosona.

ha misileze bolla tawu xelishunbtas beettishe de'izay qaaze gizayssa gidikko giya malees ha gi hazan qasse asati be metahi bayzishenne shammishe deezayssi qoancekko hamehetikka oone gizayssa gidikko boora geetette etes gede baggara qasse dumma dumma mithatinne mithafe hara uuthati beettosonna

Ha misiloza bolla taybeishon taas bettishe deezay aazaya gishaysse gidikko miizati bidilsazan qasheti deettes ha miizatikka bees imettiza kathaza miishe deettes miizatas issos issus haythan qasse tooce madhuzan aadhdhida emiishaykka deezayssi qoncekko

fayssa misilyeza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko miissiyade dizayssi be so miziyo katha mizishe dees izikka iis qumay min miizeya ha ekkana gaada be ashshe dawus addezikka uttidi be mizi kateth dizaaro ubeishe dees miizeyssikka qodhezan isansalatay deees

hamsiloza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko me7eti bettetes hara baggara qasse ya baggara dumma dumma mashinati be shubozara oyketi deezayssi beettees hameetikka some doossata woykko miizata getetti xeesetetes ha mizati yafadan ichidayssi qonce gididi beettees

ha misiliza bollatay beishin taas beetti fiduzay aazay gizayssa gidikko soome doosatinne iisi aaya dizaara eqqidi issippe deettes atoome doosatappe issi ame doossaya shi'ashe daws ha medoossatikka deeshsha geetetti xeeysettetes izetikka ba algeza chchan deezayssi qonca gidi dibeettees

samisilezatani beshin taas beittisho deezay aazu gidayssa gidikko soome doosati issife gididi deizayssa bissiis leemisos miizatinne boorati issife gididi hara baggara deeshatikka deezayssa bissiis adeshatappe issi deeshoya zuqi gaada haaththe ushinne issi miizakka qasse issife haaththe ka izeti uysfhe deezayssi qoncekko

Hayssa misileza tani beishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko soo meeti woykko hareti waayetidi caanni efishe deezayssi qonca gididi bees izeti kaazi caanni dogizayssa gidikko kontalezin aadhphida katha caanni efishe zo'oranne booththara deeza kontalleza caanishe deettes.

Haysso misiloze bollo taw beshintas beettizay aazey gizayssa gidikko issi addey uttidi dees ha addezi qasse aaza wothiza giyasse gidikko besso meheta be maataza woykko izatas eikettiza miishaza mizisho dees hamizamizatikka buroqonne zo7okko izataska qodhezan qafetida carqay beettees

hayssa misileza bolla ta beeshin deeza aazay gizayssa gidikko nam7u boorati biitta woykko oththe gadeza goysho deettes ha oththe gadezappe gadeza baggara cirilo biittay beettis ha nam7u goorata passe heedzdzo asati goysho deettes

hayssoy misileza bolla ta beeshin taas beettiza aze gizayssa gidikko asa kushe beettees gido attin kushe beettes attin asazi beette na he issi biradhdheza gitton qasse aze dezay gides gimoy aadhdhidi dees ha kusheza bolla qasse kuttoppe beettiza oykko kutto murta gidizay nam7u buphilley beettes

ha mishiloza giddon bettisho deerey aaza gides gidikko gide baggara dumma dhumma dhoqa gididinne issoy dhoqa issoy ziqqa giida so maliza bessati deittis ha baggara qasse soome doossati issippe shiiqidi ichoyssa bessi ayssatikka deeshatinne doossati issi bolla ichidayssa qonce gididi bessishe de7ees

Hayssa misilizotan beishin taas beettishe deezay aazai gizayssa gidikko soome doosati caanidi hamettishe deettes ha soome doosati har gitetti xeeysetetes izeti haaththa yarkanizan caanin aasa caanin eretibenna izetappe guye baggara asati izetaka laaggish deettes.

Hayssa misilozata es gidi xeeliza wode taas beettizay aaza gizayssa gidikko soome doosa geetettawus ha soome doosayakka aazi geetettas eesettaza gizayssa gidikko miiza geetettas eesettawus miiziskka malazi ay maale gizayssa gidikko booththay dees katethay dees boykko masara geetettadas eesettawus.

ha misileza bollo taw beishin taas beettisho deezay aazegliyayssa gidikko daro kuttoti ba aqosazan gelidi de7eettes ha kuttota tay beishin adde kuttoti darettes hizatappeka gede baggara issi adde dizayssi bee kiisezan kusho yeddidi deees

hamsiloza bolla ta cielishin beettishe deezay aazaya gizayssa gidikko soome doossa takku a soome doosatikka nam7ati beettetees ussa woykko miiza mara geetettizayssi issi baggara deeshin giddon qasse karetha kanay dees e karetha kanadaskka eshos beettees hara baggara maratikka booththaranne karethara oykkida malay deettes

Fayssa misuleza bolla beettiza awazey gizayssa gidikko naasati shiiqidi eqqidayti beettettes ha asatikka nam'u dharsho ta izeti shooqana gizo ne woy narpeccadeana gizo eretibenna issi addezi okkin sekayti qase eqqidi beettes.

Pamusulizo bollota xeelishin aaziye beettiza gidayssa gidokko asati be meheta wodozon qachida issi beettes qachidi izetikka goochi shi deettes gido attin izetappe issi inde dizaara nam7u bodata issi ndeya qachchada wodozoza qoodhe naathada gide goochchashe de awos issi bodazi boroqo gidishin issi bodazi karethakko.

hamisileze bolla tabeishin beetteza aze gidassa gidikko meheti be maata miishe deettes ha mehetikka oonanta gizassa gidikko soome doosa ta qop soome doosatikka bedelsazan qashetidi miishe deettes isetikka mehe geetettes soome doosata oykko miizatanne matata geetetti xayssetteettes

hayssa misiliza ta beshin taas beettizay dezay aaze gijayssa gidikko issi kaame dizay si meheta woykko boorata caanishe dees ha boorata isi azas caanizakkonne etettibenna bolla baggarakka qasse hara kaame beettees katase baggarakka qase biittazan daro meetinne asati eqqohissi qonce gididibeettes

Ha misileza bolla ta be'ishn tas betishe dizay aze gizaysa gidikon issi adey dizays eqid oothishe Des. Ha adezika hupheza bolla qope wothid es. Izappe qase gede guye bagara Daro ciisha kathat betes . Adez azi oothize gizaysa gidikon ishalisishenne lo'ethishe de'es.

Ha misilezan beetizay aaze gizaysa gidiko daro asay guyen beetizakoka nam'u asati ha bagara be'etes ha nam'u asatupe issinoy ziqi gidi misha woyko ooso mishaza ekishin qaseka issi addezi puutiyo haathe ushishe de'es.

Issi adde dizayissi eqidi ha xellishe deyesi. Hasheza bolla baccayi desi, adezikka kusheni azi oyikide gikko baniggaza oyikisi. Adezape guye baggara daro baniggazi bettesi.

Ha mishshileza tani xelashe betizhe dizay aze ida iza gikko daro asati issippe eqqidi detees. Ha asatupe qasi issineti oso mishata oyiqishin qassi issinet mela eqqida izatuppe qassi mayo kesidi miththa bolla yegida issika qoncce gididi bettees.

Haysa misileza beetizayi aze gizaysa gidikoni issi dembazin ciishati woyko Mitha puuteti detesi, ha Mitha puutetika cililidi beetesi,azani eqido gizaysa gidikoni karetha xasani detesi, azi getetizo gizaysa gidikon abokado puute geteti xeysetetesi.

Ha missileza bolla taasi beyishin betizayissi Aze gizayssa gidikko Issi adez dalga besazan woyikko daliga herazan uththa getetiza kaththaza tokishenne bidrishe de'es izappe gede bagara durumatinne dumma dumma maatati guththara betosona

ha misileza bolla ta beishin beettiza aaze gizayssa gidikko daro asati issife shiike ekkidayssa bessies ha daro asatappe issi macade ishin sekayti addetakko aazi ooththido gizayssa gidikko erotena gidakkoka izetappe gede guye baggara aaho mithayka bettisho de ees

hayssa misileza bollata beshini taastay esgona dandayida miishati aaziyo gizayssa gidikko issiyade dizayssi biittaza pachishi dees ham biittaza awa pachide gizayssa gidikko issi woykko mitha footeta lo7athanassinne izite hayqonna mala izata ishalisanas biitta izata ashshin shiishshishi dees

hayssa misilezan bettizay aze gizayssa gidikko dumma dumma cillili beettizanne pudhdhoy boottiza kaththa qommoti beettosonna ha kaththa qommotikka aazi geetettizo gizayssa gidikko timatime geetetti xessettetees ha timatimetappe gede baggara asati aadhdhidi adhdhdi iza gaaththan eqqida

hayssa misileza bolla ta beshin taas beettiza aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi eqqidi haabees addezikka cimmidayssa masatees izappe qasse badalaynne badala pushoti be mithaza kessidi deezayssi qonce giddibeetees

ha misileza bolla dumma dumma mitha puoteti yafaran tokketizayssa bessis be ishinka keehi lo7izayssanne keehi ufaysizayssakko gede baggara cililotinne dumma dumma haratikka lanqara qasse awa mithatikka bizayssi qonce gididi bettishe de'ees

Hamisileza bolla tabe'eshintaas beettishe deeze aaziya gizayssa gidikko cora asati woykko daro asati yafatan gididi eqqidideetas ha craocora asati aazan eqido gizayssa gidikko kaththa giddon aadhdhidi eqqida ha kacthazikka baadhdho geetettisa isetti ettes iza izatappe qasse issi baggara badalay deys issi baggara qasse aho mithatikka beetti ettes

amsileza bolla tay biishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko asati issippe shiiqidi hamutishe deettes ha asatikka issoy issoy be kushezan mitha puute oykkida mitha futezakka xaasan yeggidi oykkida izetikka qoodhezan dungoza yeggidi be hupheza bollakka qoofeza woththida

hamisileza bollo ta be'iza wode taas beittiza aaze gizayssa gidikko issi addey ziqqi giidi dees hayssi addezi aaze uothtizo gizayssa gidikko timatime haythaza lo7athishenne ishalisishe dees ha timatimezi aadhdhidi aadhdhidi be giddon biittaza bessishe de'ees

ha misileze bolla tas gidi xeelliza wode taas beettishu diizay aaziyo gizayssa gidikko nam7u asati beettetees ha nam7u asatappe issiniya maca gidi shini issinezi addezakko ize ta sinthinikka madmuma shonkora masatiza maata haythaynne hara milaha mithatikka gede baggara beettizayssi qanca gididi deees

hayssa mu siloso bollo buyetizo awazoy gizayssa gidikko nam7u addeti beetto senii ha nam7u addetappe gede baggada deizayssazi naagizayssa woykko poolise geetetti deesettes izappe issinozi qasse biittaza makishu dees akafazaara

ta misiloza bolla ta beeshin aazo azatey beettizay gizayssi guddikko daro woykko cora bessati beettosona hude baggara dhoqa besay deshin he dhoqa bessezan dumma dumma mitha puteti dicchishe deettees garsan dembazan qasse buuxappe woykko woysheppe oosettida keethethezikka keexxettidayss keyppe beetees

ta misiloza bolla ta beyishin beettiza daro asati issife gididi deettes hasatikka aazi ooththo gizayssa gidikko mitha pooteta ishalishishe deezayti deettes issineti qasse misileden sishe deezaytikka deettes ha asatappe qasse gede baggara xililo mithaykka beettishe deezayssi qoncekko

Hamisilosa bolla tani beyshin taas beetushu duze aaziyo gizayssa gidikko dono geetetti xeeyssetes hadunozikka izaas uthazi metettizayssakko ay uthazi keehi lo'ydi issi bolla shiqididesayss qonce gididibeeteys.

nam7u ado dizayti eqqidi deettes issinozi ziqqi giididees issinozi qase ekidi dees eqqidayssazi aazi ooththi shi deze gizayssa gidikko mithiyo oykko putiyo haaththe ushshisho dees laaddezaska ayfeza bolla manatxele dee achchazaka ha doydi eqqidibeshi dees

ha misileza bolla taybe ishin taas biittizoy aazoy gideyssa gidikko mitha qommotappe issinozakko ha mitha qommotappe issinozi qasse ayfey izas metettiza mithakko missika paapaya geetetti xeyssettees hay taybe ishin ayfesi iza bolla keehi daridibeettees.

hayssa misilizatan beishin taas beittisho deizoy aazey gizayssa gidikko oyddu asata giddun xeemma getettiza mithira beettawas ha oyddu asati bulla mayshin oyddatappe issinezi qasse karet hamaydes isatappe gede baggara aadhdhidealhdhidi mithati ekideettes hara baggara qasse ooththa ekka deezayssi beettees

hamsileze bolla ta beyishin heedzdzu nayti deettes ha heedzdzu naytappe issi nazas huphey oykko ichi kezi diccides gede baggata qasse zooma oyssazikka guuthata ichi kezi diccides az oththizo gizayssa gidikko ta heeedzdzu naytikka uttidinne afkadoza tukkishenne lo7ethishe deettes

Hammisileza bolla taas biyettishu deezay aazay gizayssa gidikko daro mithatinne uuthati issippe gididi deettes ha mithatinne uuthati keeththey baynda gididi asikka baynda shin perka gididi deezayssi qonca gididibettees uutsatara mithatara cilil idibetosona

hayssa misilizatay beishon taas beettizoy aazay gidessa gidikko oyddu addeti deette hawuddu adatappe heedzdzati bulla may7o woykko kume may7o mayli deishon issinozi qasse karetha may7o kume maylis izetappe gede baggara nam7u wuthati beettishin izeta sinten qasse xeemma geetetti eretida mithazi buro diccishe deees

ha misoloza bollo ta xeeliza wude taas nam7u asaideettes ha nam7u asatappe issi addezi be qodhezan dungoza qachidees ha dungoza qachu addezi qasse azuuthishe deeza gizeesse gidikko mitha afkadu putoyo lo7aathishenne ishalisishe deees

Haysa misile bolla bettizaysi azze gikko issi pararanne issi in'diyara bettetes he para wosiththa oyikkadde gikko iza akamana gadda ekkada parasika qodhdhen c'arikka gididdayisi qonc'e gididi bettes.

Ha missileza bolla ta beishin tas bettizay so medossatine nam'u asati eqqidi dettes ha soho medosatika haare gettetes ha soho meddosatape issi haarezas qodhdhen suusay des he suusaza woykko he woddoroza oykkidi issi adezi eqqin iza qasse issi akimey mehe akime dizaysazi cadana gidi eqqiudes.

Ha misilezappe tani beyidi ezigana dandayiday aze gizaysa gidikon meheta, meheta akimeti barateza gidongelithid narpe cadana gizaysi qonce gidid betes, kare bagara qase issi adey dizaysi iza oykid qachid eqidaysika qonceko

Ha misileza bolla ta be'ishin betizay,aze giko daro mizati mitha gidon gelidi qashetidi detes ha daro mehetiksa one gizaysa gidiko mizata geti xeysetes ha mizatika azas qashetido gizaysa giko ereti bena

Ha misileza bolla beeththishe de7izay aazee gizayssa gidikko nam7u asathi hana baggan deeththes; gede baggan qassi daro asathi eqqida; ha asatha giddon qassi so medoosathi deeththes; harethi,parathinne baqulothi deeththes; gido aththin so medoosathappe issi hare dizaara sakeththin na7iya narppe caddana gaada odimmaagaza shiishshashe de7awus.

hamisiliza bolla biyittiza aaze gizayssa gidikko asatinne soo mehoti issife shiqidi deettes ha soo meheti hoykko soome doosati onante gizayssa gidikko farati baqulotinne hariti deettes ha hare isetappe issi hariya saketidayssa malin issi naya dizaara izappe qodima gashishashi de7awus

foyssam siloze bolla biittiza aaze gizaasse gidikko daro asati shiiqidi eqqidi deettes a daro asatappe heedzdzu asati issi dees shiyo oykkides heedzdzu asatappe issozi meeta aakkime geetetti pisetes a meeta akimezi deeshshey saketin izo akamana giidi oykkidi dees

hayssa misiliza bolla weettiza aazey gizayssa gidikko nam7u addetinne issi para eqqidees ha nam7u addetappe issinozi bi7irezan waraqataza bolla xaafishu dees izeta giddon qasse parazi bixalazan konkofittididees parazappe guye baggara qasse kaamey beettees

Homi suluzootay keehidi esigidi beeshon taas beettize aazey gizayssa gidikko issi addey may7o may7onna eqqidis hara baggara qasse meheta akimey beettees ha meheta akimezi aazoothize gizayssa gidikko ussatanne miizata narfec addishe deees

Ha misileza bollatay beyishin taas beettizay aazuzo gizayssa gidikko dumma dumma meheti shiiqidi deettes hameetikka kanay gawarati miizatinne parati deettes aazas shiqido gizayssa gidikko izeti akamettidaso woykko izeti saketikko akamettidaso izes bessizay

Ha misileza bolla betizay aze gizaysa gidikon so medosati ha tana bey'she detes, ha so medosatika ussa ke'ida mizati gidid oydasi ha beyishe detes. Izetappe gede bagara qase aaho mithati dayid betizaysi qoncekko .

Hamisileza bolla beettizay aazee giikko nam7u kapoti eqqidayssi beettees,ha nam7u kapoti qasse aaza giddon eqqido gizaysa gidiko cilia maata giddon eqqida ha cilila maata giddon eqqida kapotas tohozi aduqqidi duunazikka aduqqidi ekkishin izetas medhozi booththara karetharakko.

Ha misileza bolla ta be'ishin beetizay aaze gizayssa gidiko nam'u kafoti issippe gididi eqqida ha nam'u kafotaska tohoy adussa qoodhey adussa duunayka adussa hara baggara izeti qase bootharanne karethara issi bolla oykida medho gidetes.

Hayssa misileza bolla thani be7iza wode thassi beethiza aazee gizayssa gidikko haradhdhiza kafothakoo; ha haradhdhiza kafothi wora kafotha geetheththi xeeseththeeththes;izethikka biretha bolla issippe shiiqidi de7izayssi qoncce gididi beeththees.

hamisileza tabe'ishin beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u wora medosati issipe gididi de'osona , anam'u wora medoosatikka issi qomo gididikka nam'ati issipe de'ettes aaazi geetettizo gizayssa gidikko maahe geetetti xeeysetetes

Ha misileza bolla tha be7ishin thaas beeththizay aazee gizayssa gidikko dumma dumma wora do7atha qommothappe issi nozakko; hessika aazi geetheththiza gizayssa gidikko wora kana geetheththees; izappe qasse giddora shuchchathi de7izayssi beeththees.

ha misulozata ceeliza wudu tahosibetishe deezay aaze ginessa gidikko nu dere biittan ko nu dere gammo goofan asaka miza mehe ka miza do7a qommotappe issi noozakko hessika aazi geetettize gudare geetetti xeesettes ha gudadetikka issi bolla shiqidizeti marshettidi miishe deezayssi qoncekko

Ha misileza bolla tha be7ishini booththa biiththay de7ees; ha booththa biiththazan qasse nam7u wora medoosathi beeththoosona; ha nam7u wora medoosathi oonanththa gizayssa gidikko gaammo geetheththi ereththeththees; ha gaammo geetettizayssathi keehi babisizayssanne keehi yaayyissiza wora medoosathappe issinozakko.

Ha misileza bolla beettishe de'izay aazee gizayssa gidikko wora medosatappe issinozakko hessika aaze geetetteza gizayssa gidikko dembba hare geetettes ha dembba harezi ta beyishini keehi lo'izayssanne uffaysiza mala oykkidayssakko

hayssa misileza bolla beetti shudeyzay aaze gizayssa gidikko issi gaammo maliza uykko woda du7azamus dizayssi ha misileza bolla eqqididees hawa gammu masatiza misilezikka gafettidayssanne hanqettidayssa malide eqqidees

Ha misilizan ta beeiza saate nam7u medhetati beettosona issinozi worakkana gidishin issinozi kasse cilillo maatakko haworakkanaya goynaza xeedeza bolla guutha booththay deshi goynaza bollaka daro ithiketi beettosona haworakkanaya gede ba bissada xeellizayssi qoncekko.

Hayssa misileza bolla tabe'ishintaas beettiza aazey gizayssa gidikko wora do'atappe issin misakko hessika godare geetetti xeesettes a godaretikka hissipe gididi oydda gidi hamufdi shi deettes izetappe issi godalezi ha beyidi duuna doydi dees

ba musileza bolla tabiyeza wode taas beettisho duiza aazez gizayssa gidikko issi worrdo7a dizayssi beettisho dees ha woredu7azikka aazi geetettize gidayssa gidikko maahe geetetti xeysettees hamaahezikka be zokkora be naa essidi dizayssikka qonca gididi beettisho deyees

Misileze bollata beeshin tawas beettizay aaziy gizayssa gidikko issi kafo dizaara beettawus kafoyska ayfezi lo7izayssa duunazi gade aduqide ekkizayssa gidishin medhosikka ke cilil idhi beettizayssakko a kafoykka awa beettandeyize gizayssa gidikko eretibennas.

hamisileza bolla biittizay aaze gizayssa gidikko wora do7atappe issinozakko hewora do7atappe issinozi babisizayssanne yaayyisiza gore bo7akko hissika ona geetettiza gidayssa gidikko gaammo geetetti xeeshettees ta7 beyishini izas ayfesozi ichi kezi karethanne ayfesozi keehi gitatidi beettees

hayssa misiloza ta xeellishun taas qonce giriidi beettiza worame doosati beettosuna ha worame doosatikka ononte gizayssa gidikko denbahar geetetti xesetti ettees ha denbaharetikka icata malaza ta be ishine booththara karetharakko hessa guussaykka masara guussa

hayssa misileza ta beyishin tas beettizay aaze gizayssa gidikko wora medosatappe hissinozakko hessika oone gizayssa gidikko maahe geetetti xeeysettes ha mahezi be zokko baggara be naa essidi nam7ati issippe eqidayssi beteetees

ha misileza bolla ta be7ishin taas beettizay aaza gizayssa gidikko garshe maliza biittaza giddon issi kafo dizaara de7adus ha kafoy issika duunazi keehi qara gididi qefezokka qasse dhoqqu gidi beettizayssa gidishin ha kafoyka karetha mala oykkadus.

hayssa misiluzatani keehi xeellishin taas beettizay babisiza wora du7atakko ha wora du7atikka biittaza singishenne ha keehippe babisi beyishe yiishe deettes ha wora du7atikka oona geetettizo gizoyssa gidikko wora kana geetetti xeeysetti ettees